Ekifaananyi kino kiraga ennyanja nga ku lubalama lwayo kuliko abasajja babiri bakutte amalobo nga baloba ebyennyanja mu mazzi ago. Emabbali nga waliyo emiti n'ebizimbe.

Mu kifaananyi kino tulaba omukubi w'ebikonde ng'ali mu kwegezaamu mu bikonde naye ng'akuba ku mipiira era nga yagipanga tulabamu ali mu nnyumba mulimu engoye ziri waggulu mulimu enzigi.

Ndaba omusajja omubumbi atudde, ali kubumba, akozesa bbumba okubumba ekintu ky'abumba era akibumbira mu bbaafu.

Wano mu kifaananyi kino batulaga ekikko, tulaba ennyumba eziri eri mu kikko, mulimu emiti, mulimu ebitooke, mulimu omuddo era nga mulimu n'ensozi.

Ndaba ebibala bingi, mulimu emicungwa, mulimu ensujju, mulimu kaamulali, mulimu emicungwa, mulimu ennyaanya, mulimu wootameroni, mulimu nnakati, mulimu ffene, ennaanansi

Ekifaananyi kino kiraga ennyumba z'amaduuka, nga waliwo kye beeyambisa okunaaba mu ngalo ng'amazzi, waliwo n'akapande, waliwo n'omuti gw'amasannyalaze.

Wano ekifaananyi kiraga abantu nga bakola ebiwempe mu bitoogo era emabbali waabwe nga waliwo emmotoka eyimiridde, ng'era waliwo n'ebitooke n'emiti gya kalitunsi.

Ekifaananyi kino kiraga ekibira kya kalitunsi, ng'emabbali waliyo ekikko, era nga mu kalitunsi omwo mulimu oluguudo olugenda, nga waliyo ekikko, waliyo n'ensozi eziri emabbali.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala ng'aweese omwana, nga bali mu nnimiro balina bye bakuula, era ng'emabbali w'ennimiro waliyo emiti, mulimu n'ebintu ebirala.

Ndaba ekinyonyi kiyimiridde kumpi n'amazzi, ku mazzi kuliko kitengejja eyagabikka, emabbali waliyo ebisubi.

Ndaba engoye, ndaba enkoofiira, ndaba ensawo ez'enjawulo, ndaba engoye ezizingiddwa obulungi, ndaba amasaati, ndaba ekibbo.

Mu kifaananyi kino mulimu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, abakulu n'abato. Abamu bayimiridde, abalala batudde mu mulyango gw'ennyumba.

Ekifaananyi kino kiraga omuntu engalo ze ng'ava kuvuba ekyennyanja era ng'akikutte mu ngalo mmabbali nga tulaba n'amazzi.

Ekifaananyi kino kiraga abaana nga bayimiridde beekutte era nga basanyufu nnyo, emabbali nga waliyo omuddo era nga waliyo n'ekkubo.

Ekifaananyi kino kitulaga ekkubo nga lyeyongerayo, emabbali waalyo nga waliwo omuddo n'emitiititi era ng'emabbali waliyo amayumba n'emiti.

Mu kifaananyi kino mulimu enjovu n'obwana bwazo ng'emabbali waliyo ziweema eziwanikiddwa era nga mu mabbali waazo waliyo emiti emiwanvu nga ziri mu busubi ziri kulya.

Ndaba ekibuga, ndaba kalina ez'enjawulo, ndaba abantu nga batambula, ndaba emmotoka nnyingi, ndaba amapiki, ndaba ebizimbe ebinene.

Mu kifaananyi kino ndabamu ssente eza wano e Uganda. Mulimu ssente ak'olukumi, mulimu ak'enkumi ebbiri, mulimu ak'omutwalo, mulimu n'ak'emitwalo etaano.

Mu kino ekifaananyi kiraga nga mulimu omusiri gwa kasooli. Kasooli ng'akuze era nga baamulima bulungi, ng'anyirira mugimu bulungi era ng'ali mu langi ye eya kiragala enkwafu.

Mu kifaananyi mm kino ndabamu amazzi ndabamu amaato nga gali ku mazzi ndabako ku maato kuliko abantu abatuddemu.

Ndaba ekinyonyi, kiri mu kibangirizi, mulimu omuddo. Eri emabbali waliyo ensozi, waliyo n'emiti.

Ndaba ekkanisa eyazimbibwa nga ya kalina, emabbali waayo waliwo omulongooti era waliyo n'emiti emabbali. Erina n'oluggya, ndaba n'eggulu.

Ekifaananyi nga kiraga gye bage gye bayingirira okuteesa mu lukiiko lw'eggwanga nga lutudde ekizimbe kyayo era ebweru waakyo waliwo bbendera eza ggwanga lyaffe.

Mu kifaananyi kino tulaba ennyanja nga kuliko omusajja ali okusaabala mu lyato ng'akutte enkasi era ng'emabbali wa ennyanja waliyo omusana oguvaayo n'ebire nga biri mu bbanga waggulu.

Ekifaananyi nga kirimu omukyala ali ku byempuliziganya ng'awujjaddeko mu ntebe era ng'alina by'awuliriza mu biseera bye eby'eddembe.

Wano ekifaananyi kiraga ennyanja ng'emabbali waliyo ennyumba era waliyo emiti, nga mu makkati mu nnyanja mulimu ekiddo ekirimu. Emabbali waliyo n'ebitooke.

Mu kifaananyi kino, batulaga eryato nga liri ku nnyanja nga lisibiddwa era ng'eno waggulu waliyo ekifunvu nga kuliko emiti.

Wano mu kifaananyi batulaga ng'enjuki egudde ku kimuli ekirungi era nga kirabika enjuki enonyeemu ebimu ku bigiyamba okukola omubisi.

Wano mu kino ekifaananyi batulaga abasirikale abakuumaddembe nga balina emmundu abalala batudde ku mmotoka era emabbali bakulaga nga waliyo ebizimbe.

Mu kifaananyi kino mulimu abaana ab'obulenzi babiri bazina amazina, mulimu abasajja abayimiridde emabbali, mulimu amayumba, mulimu ekipande kiri waggulu ku nnyumba, mulimu pikipiki.

Kino ekifaananyi kiraga omusajja ng'atudde ku kyalaani ali kutunga engoye; emabbali nga waliwo engoye n'obuveera n'amabaafu era ng'atudde ku katebe.

Mu kifaananyi kino mulimu abakyala bali mu kutunga engoye nga beeyambisa ebyalaani ne wuzi.

Ekifaananyi kino kiraga omusajja ng'ali mu mazzi ali mu kutega akatimba akakwata ebyennyanja, ng'emmabbali wa w'amazzi waliyo ebiyinja.

Ndaba ennyanja emabbali waayo waliyo omusenyu. Mulimu mu nnyanja abasajja bali mu kusika katimba. Ndaba eggulu ndaba ejjengo ku mazzi.

Wano ekifaananyi kiraga omusajja ng'ali mu kusamba mupiira era ng'ali mu kisaawe ng'ayambadde engatto.

Mu kifaananyi kino tulaba ebyokulya bye bakoze, sumbuusa n'amandaazi abantu ge balya era nga birabika bulungi.

Mu kifaananyi kino ndabamu ennimiro ya kasooli, mulimu ekkubo, emabbali w'ennimiro waliyo emiti; gyakola ekibira.

Ndaba abaana babiri: omuwala n'omulenzi nga basindika amazzi ku ggaali. Ndaba ekkubo mwe bayita, emabbali waliyo emiti.

Mu kifaananyi kino tulaba ennyanja, nga mulimu eryato era mu lyato nga mulimu omu... asaabala ku mazzi era ng'eryato ligenda.

Mu kifaananyi kino tulaba ekkanisa eyazimbibwa nga mpanvu n'ebizimbe ebigiriraanye era ng'eriko omusaalaba waggulu waayo.

Ndaba ekisaawe kye bazannyiramu ebyemizannyo kinene ndaba emmotoka ndaba ne ppaasikalamu owa langi ya kiragala ndaba amayumba n'emiti ebyetooloddewo.

Ndaba omuntu ayambadde engoye, bamulazeeko kitundu, ali mu kunywa kyakunywa kye, kirimu akaseke.

EKifaananyi kino kiraga abakyala nga bali okusamba omupiira ogw'ebigere era nga bali mu kisaawe bagusamba.